Vafundi vefundo yeana adodori vasati vatanga kufunda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuti varenge hembe dzechikora nemagwada kuti vafunde kuzvikora kwavoyo veidakara vesheni.

Ana mai nana baba anokurudzirwa kakurutu kuti vaendese zvana zvawo zvidodori zvisati zvatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga kuzvikora zvevana vadodori kwanenge eifundiswa kunyora mabizo awo nekuremekedza antu asharukwa.

Anamai naanababa vanokurudzirwa kakurutu kuti vaendeswe ana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga. Kuvaendesa kuzvikora zvavo zveana adodori kuti vafunde kwona iyoyo kunyora mabizo avo nekuremekedza asharukwa eantu.

Vabereki vanokurudzira maningi kuti ana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vaendeswe kuzvikora kwavo zveana vadodori kwanenge eifunda kunyora mabizo avo nekugara neantu zvakanaka mumiganga.

Ana mai nana baba anokurudzirwa maningi kuendesa zvana zvawo zvitotori nezvati kurei nyana kuchikora chefundo cheana asati aenda kuchikora chefundo yekutanga Kona iyoyo vanenge veifunda veitamba.

Vana vadodori vasati vatanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga vanokurudzirwa maningi kuendeswa kuzvikora zvavo zvefundo yeana adodori , kona iyoyo kwavanenge veifundiswa kugarisana neantu zvakanaka nekunyora mabizo awo

Ana adodori asati atanga kuenda kuzvikora zvefundo yekutanga anokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvikora zvavo zvefundo yeana adodori kwona iyoyo vanenge veifunda veitamba veipuwa zvekurya ikweyo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kwavo veigwinyisira nemabhuku veigwinyisirawo nemitambo yakaita semabhoro nemarenje ngenyara zveshe kuti vakure makodo akagwinya kwemene.

Vakuru vezvikora nevakuru emiganga vanokurudzirwa kakurutu kuti vasangane veireketa maererano nekuisa ruzhowa muzvikora zvefundo yekutanga kuti ana echikora asatiza einoita musiyaiswa kubanze.

Akuru emuganga neakuru ehurumende vanokurudzirwa kakurutu kuti vabatane vaake zvikora nembatso dzekufundira dzakati kuti kuti ana afundire akagara eishenya ramangwana reinasirwa .

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri kunosisa kunge kwakakomberedzwa ngeruzhowa kana waya yesimbi kuti ana chikora asatiza chikora eienda koita misikanzwa kubanze kumiziyo.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vafundiswe kugara pandau yakachena, veinonga marara mumbatso dzavo dzekufundiradzo nekutsvaira nekukorobha kudzivirira matenda akati kuti.

Vakuru vezvikora nevakuru vemiganga vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirise zvigaro nematebura ekugara. Kuti ana ezvikora zvefundo yekutanga agarire pakati moryo veifunda veidakara.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada kuti vaende kuzvikorayo veibafunda veidakara veishenya ramangwana reinasirwa.

vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwe kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vaende kuchikora vaba angwinyisira yaamho kuti ramangwani reinasirwa.

Kuzvikora zvefundo yekutanga vafundi vanokurudzirwa maningi kuti vatengerwe zvimakombiyuta zvavo ndianamai naanababa. Kuti vafundire, vakure vakangwara, veitsvaka fundo padandemutande. Kuti ramangwana ravo rinasirwe.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwe kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada kuti vafunde zvakanaka muzvikora mwavomo veidakara veishenya ramangwana reinasirwa yamho

Vafundi vefundo yekutanga vosiso maningi kutengerwa hembe dzechikora ngemagwada echikora kuti vafunde kuzvikora kwavoyo nekudakara mwoyo weyitefenuka kwemene ramangwani reinasirwa.

Hurumende neakuru emiganga anokurudzirwa maningi kuti aake zvikora zvefundo yekutanga zvakawanda mumiganga yeshe kuitira kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu kuenda koofunda kuzvikorayo .

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda maningi ngekuningira vafundisi vavavo vano kurudzirwa kakurutu kuti vabhare mufananidzo nezviro zvekuona kuti ana akasire kufunda ndaramo yava mangwani yechinasirwa.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe hembe dzechikora nemagwada echikora kuti vafunde veidakara ngeamweni vasingatonhorwi ramangwani reinasirwa.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaamho ngezvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekunasira motikari nekunasira michini.

Kuzvikoraa zvefundo yechipiri nezvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire nekutsamwirira yaamho kuzvifundo zvawo zvenyara zvakaita sekunasira motikari nekupishira simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabafunde nesimbe veigwisira yambo kuzvifundo zvawo zvona izvozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vabagwinyisire yamho ngezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sezvifundo zvekubika bika zvakadaroko.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera , vanokurudzirwa kakurutu kuti kana muntu eikona zvifundo zvenyara, abaangwinyisire ngezvifundozvo, kuita kunasira ndaramo yake yamangwani.

Vafundi ve fundo ye chipiri ne vafundi ve fundo yepa dera dera vano kurudzirwa ka kurutu kuti kana vaenda ku zvikora kwawo vabai gwinyisire neku tsamwirira kwemene pazvi fundo zvenyara zvakaita seku pishira simbi.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri nevepadera dera vanokurudzirwa maningi kugwinyisira nezvifundo zvavo zvenyara zvakaita sezvekubika-bika tuzvikafu tunonaka.

Vafundi vefubdo yekutanga nevafundi vefundo yepa dera vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyisire nezvifundo zvavo zvenyara sakaita sezvifundo zvekuruka mabahsikiti.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire yaamho ngemabasa enyara akaita sekuaka mbatso kuitira kuti ndaramo yamangwani inasirike.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nekuzvikora zvefundo yepadera dera vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti vabagwinyisire yambo ngezvifundo zvavo zve sayenzi kuitira kuti vazoitawo ana mukoti nemadhokodheya.

Vafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vatengerwe makombiyuta ekushandisa pazvifundo zvavo nekutsvaka fundo padandemutande kuti ramangwani rinasirwe.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundo yepadera-dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaagwinyisire nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvenyara zvakaita sekutsetsa simbi nekunama simbi.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yepaderadera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vaba gwinyisire yambo ngezvifundo zvesaenzi kuitira kuti ramangwani ravo rinasirike.

Hurumende inokurudzirwa kakurutu kuti iake zvikora zvakabawanda kwemene mumiganga kuitira kuti vana vechikora vemene asahamba mimango mikuruti vasaenda kumuganga imweni kotsvaga fundo.

Vakuru vezvikora nevakuru vemiganga vanokurudzirwa maningi kuti kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri zvikomberedzwe ngeruzhova. Kuitira kuti ana achikora asa tiza kuenda kumizi kwavoyo nekoita misiyaizwa kubanze.

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi vefundo yechipiri vanokurudzirwa kwemene kuti vagwinyirisire ngemitambo yakaita nemabhora kurumba, kutomuka kuti vagwinyise mishuna yavo, tsinga nemakodo.

Vakuru vezvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasirise matebura nezvigaro kuti ana echikora abagare pakati mhoryoo veifunda veidakara.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vakuru vezvikora nevakuru vemiganga vanokurudzirwa maningi kuti vaake mbatso dzekufundira dzakapendwa ngeruvara rinoyevedza kuti chikora cho chibaanaka kwemene.

Vafundi vefundo yepadera dera nevafundi vefundo yechipiri neyekutanga vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire nezvifundo zvavo zvemasvomhu ne sayenzi kuitira kuti vazokwanisa kuitawo madhokodheya nana mukoti ramangwani.

Zvikora zvefundo yekutanga nezvikora zvefundo yechipiri zvinokurudzirwa kakurutu, kuti zvinge zvakakomberedzwa ngeruzhowa, kuitira kuti ana echikora asatiza eienda koita misikaizwa kubanze nekomwa zvikokiyana.

Hurumende neakuru emiganga vanokurudzirwa kakurutu ,kuti vaake zvikora zvakawanda maningi, mimiganga yeshe, nyika yeshe tenderere, kuitira kuti ana echikora asahamba mimango mikurutu veienda koofunda.

Vafundi vefundo yekutanga, nevafundi vefundo yechipiri kunyanyisa vayani vanenga veienda kuzvikora zvekuretu, vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire yaamho kuzvifundo zvavo, vasiyane nezvekudanana nekuita bonde.

Vafundi vefundo yechipiri nevafundi vefundo yekutanga vanosise gwinyisire maningi muzvifundo zve sainzi nezvifundo zvemasvomhu kuti vakagwisira kudaro vazoitawo madhokodheya nana mukoti .

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera-dera , vanokurudzirwa kakurutu kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabatsamwirire nekugwinyisira kwemene pazvifundo zvavozvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera , vakuru vezvikora vanokurudzirwa kakurutu kuti vanasire matebura nezvigaro kuti ana echikora agarire pakati moryo.

Vafundi vefundo zvepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera anokurudzirwa kakurutu kuti Kana vaenda kuzvikora kwavoyo kuti vaziye chihambire vasiyane nekuita bonde kudzivirira matenda akaita seshura matongo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire nekutsamwirira kwemene muzvifundo zvawozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veyifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vambayigwinyisire kwemene veitsamwirira pazvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora zvavozvo zvefundo yepadera dera, vabagwinyisire yaamho nezvifundo zvavozvo. Vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa kudzivirira matenda.

Vafundi vefundo yepadera-dera yeantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera vanosisoo gwinyisira kwemene nekubaatsamwirira pazvifundo zvavozvo kuitira kuti ramangwani rinasirike kwemene.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kaurutu kuti kana vaende kuzvikora kwavoyo vaba agwinyisira kwemene kuerenge mabhuku kuti ndaramo yawo iba anake.

Vafundi vefundo yepadera dera, vano kurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo zvefundo yepadera, vagwinyisire yaamho, vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa, kudziwirira matenda akati kuti.

Vafundi vefundo yepadera dera yevanhu vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokudzirwa kakurutu kuti kana varikuzvikora kwawoyo vabaagwinyisire yaamho veishanda ngesimba kubaatsamwiririra kuti ramangwana rinake.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera dera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikorayo vagwinyisire yamho vasiyane nekuita bonde kudzivirira matenda.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvithupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisira nekushanda yaamo veitsamwirira muzvifundo zvavozvo.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenga veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaa gwinyisire ngezvikora zvawozvo vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa kudzivirira matenda akati kuti.

Vafundi vefundo yepadere-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvafundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yaambo ngezvifundo zvavo zvona izvozvo. Kuti ramangwani ravo rinasirwe vadakare.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge vachifunda kuti vapiwe zvitupa zvepadera dera. Vafundi vanokurudzirwa kuti kakurutu kuti kana vaenda kuneiyoyi vasiyane nekuita bonde risina kuputirwa kuitira kudzivirira matenda asizi kujairika apise shuramatongo.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti vadakarire yaambo kuenda kumbatso inogara mabhuku ekuverenga. Kona iyoyo veiendayo veinokora fundo kuti ramangwani rinasirike.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vazopuwa zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabagwinyisire nekutsamwirira kuzvifundo zvavozvo vasiyane nekuita bonde peshe-peshe.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera afundi vanokurudzirwa kuti kana aenda kuzvikorayo vaba gwinyisire nekutsamwirira kwemene pazvifundo zvavozvo kuti ramangwani rinasirwe.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zvevantu vanenge eifunda kuti apihwe zvitupa zvifundo yepadera dera vafundi vanosise kugwinyisira kwemene nekubaa tsamwirira pazvifundo izvoozvo kunasira ramangwani.

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vanokurudzirwa kakurutu kuti vagwinyisire yambo ngezvifundozvavo zvo kuzvikora yo kuitira kuti ramangwani nendaramo inasirwe.

Vafundi vefundo yepadera-dera , yeantu anenga eifunda kuti apuwe zvithupa zvefundo yepadera , vanokurudzirwa maningi kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo vabaatsamwirire nekungwinyisira kwemene, pazvifundo zvavanenge veiitazvo.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera, akuru ezvikorazvo, anokurudzirwa kakurutu kuti atsvake vafundisi vanobve kunedzimweni nyika dziri mhiri kwemakungwa, kuwuya kofundisa kuzvikora zvo, kuti vantu vanotorowo fundo yekupanzeyo.

Zvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenga eifunda kuti apuwe zvitupa zvefundo yepadera dera zvinokurudzirwa maningi kuti zvinge zvakachena sezvo zveifundwa ngevantu aane pfungwa dzatwasamuka kuitira kuti pasakonzerwa matenda akati kuti.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anenge eyifunda kuti apuwe zvitupa zveantu yepadera, afundi anokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikorayo vabagwinyisira yaambo yeibashanda ngesimba reshe kuti ramangwani rijeke.

Muzvikora zvefundo yepadera-dera zveantu anenge eifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepadera-dera, vafundi vanokurudzirwa kuti vasiyane nekuita bonde risina butiro kuti vakoshese utano hwavo kwemene.

Kuzvikora zvefundo yepaderadera vafundi vanokurudzirwa kwemene kuti kana vaenda kuzvikora kwawoyo vabatsamwirire nekugwinyisira kwemene kuzvifundo zvawo kuti vafunde remangwana reinasirwa .

Vafundi vefundo yepadera dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera sevanhu vanenge vati fundei vanokurudzirwa maningi kugara mundau dzinenge dzakachena kudzivirira matenda anokonzerwa ngeutsvina.

Vafundi vefundo yepaderadera vanenge veifunda kuti vapiwe zvitupa zvefundo yepaderadera vanokurudzirwa maningi kuti vabagwinyisire ngezvifundo zvawozvo kuite kuti ramangwani rinasirike zvemene.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanenge veifunda kuti vapuwe zvitupa zvepadera vanosiso kugwinyisira yaamho kuzvikora kwavoyo. Veibaatsamwirira pazvifundo zvavozvo kuti ramangwani nendaramo inasirwe.

Vafundi vefundo yepadera vanenge veifunda kuti vazoita madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vabaagwinyisire nekutsamwirira yaamho pazvifundo zvavozvo kuti ramangwani rinasirike.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera afundi anokurudzirwa vanokurudzirwa kuti vantu kuita bonde pakudzivirirwa matenda akaita seshura matongo.